Paɣa m-be duu ni o milindila duu maa duu maa puuni teebuli be duu maa puuni ka foon tamya di zuɣu mini gilasi kapu gba tamla teebuli maa zuɣu ka baaji lan zaya duu maa puuni.

Niriba anahi n zaya indiya nima n nyɛba bɛ sheba gbibi la sua be bɛ puuni ka ninvuɣu yino wuɣi o nuu zuɣusaa bɛ zaa zaŋla chinchina m pili bɛ zuɣu ninvuɣu yin. maa ŋun bi pili binshaɣu o zuɣu ni ka zaŋ chinchina ʒee n zaŋ kaavi o niŋgbina maa

Niriba pam n zaya bɛ bɛla diɛma puuni sokam larimi ka ninvuɣ'yino yiɣi zuɣusaa ka shɛba gba ŋmɛri lunsi m bɛ ban zaya maani bɛ zaa bɛ bi ye liiganima ka zaŋ binshɛɣu su binsheeni ka ninvuɣ'yino gbubi dɔɣi.

Niriba anahi bi tumdi la zum laayon tuma bi piri la han guloofes ka ninvuɣu yini bɛ loori puuni poliis loori nim gba za n zala bi nyaanga maa.

Niriba pam n diɛmda biɛ bi piri damda Niriba ayi nyɛla rasita nima paɣa ba gba be la bɛ puuni sheb larimi shɛb zala zuɣi saa ka shɛb gba dola tiŋa gbaŋ ni

Bi niŋdila gemsi, gemsi maa mi lɔɔrinim ka bi mali. niŋdi gems maa , niribi anahi ʒaya bɛ niribi ata yela liiga piɛla ka zaɣi yinɔ maa ye liiga sabinli paaki maa puuni nyɛla green.

Niraba pam n ʒɛya shaba nyurila kom ka ninvuɣu yino piri wooch ka yeego o liiga ka lahi piri spɛtaklis o chɛla o zuɣu maa so gba pilila zipiligu

Niriba pam be bɛla mɔɣini tumdi galamsey tuma niŋvuɣ'yino zala zuɣusaa ka ye liiga sabinli yiya nim gba bɛla niriba maa nyaaŋa zaɣ'yino maa zila botɔ zuɣu ka zaɣ'yino maa lara bɛ niriba ayi lihiri la ŋun ŋmaari "video" maa

Tiŋgbanni ka bi zaŋ taapooli niŋ di nyaanga maa bi mɛla yiya nima ka niɛma gba bɛ dinni gala nim gba ʒɛla bini maa ni ka blocks gba bɛ dinni yiya maa ancompilitɛd bildin n nyɛli tankpaɣu gba dondola dinni

Mɔɣuni ka ban lihiri wɔbri maa kpɛ loori mbɛ mbɛni bi niriba pam bɛ dinni ka tihi bɛni bɛ dinni ka wɔbri gba bɛ mɔɣu maa ni wɔbri maa chɛn la zuɣusaa bibi niŋdi binshɛɣu.

Tingbanni ka kom do' dinni ka ninvuhi yino m-bari moto ka so gba bɛ nyaaŋa za lihiri moto maa lana maa "light pole" nim gba bɛ dinni tankpaɣu n bɛla kom maa polo ka "kioos"nima gba din bɛ dinni ka tahi laa gba ze dinni

Niriba pam ʒeya bɛ mi shɛb' ye liiganima bɛ shɛb' yiinila yilanima ka kanopinim' za bɛ nyaang' maa tihi gba bela bɛ nyaanga maa bɛ bi piri namda ka shɛb' gba gbubi hankachiifnima ka bɛ zaŋ binyɛra n-niŋ niŋ bɛ nyimgɔya ni shɛb' ŋmanila bɛ gbihirimi

Loori n zaya loori maa kala nyɛla buluu ka niriba pam pam be loori nim di nyaaga bɛ shɛb pilila zipiliti ka ninvuɣi yino gba biri sipekitakels paɣa so gba ye liiga liiga maa zuɣu saa nyɛla wuhait

Niriba pam n-diɛmdi diɛma. Laati pooli gba bela di ni ka bɛ shɛba gbibila dari ka so gba ŋmaari kamara bɛ nyaaŋga. So zaŋla liiga piɛlli zaŋ lo o zuɣu.

Duu puuni kuɣusi be din ni matirɛss gba be duu maa puuni flat sikiriin tamila zuɣusaa maa bɔlpinima yilila zuɣusaa maa gba flaawa be dinni bɛ niŋla tais n-niŋ duu maa puuni

Niriba pam pam n-chena shɛb nyaɣrila baagi nima ka sheb gba gbubi baagi nima bɛ nuu ni bɛ tooni maa yiya viɛli n-ben be dinni yili yin maa bɛ sabila buluu n zaŋ niŋ yili maa zuɣu saa

Niriba puuni ka bi gbaaba ʒili bi shab yela singlet nima ka piri chaliwater nima nyaaŋa maa loori zala bi nyaanga shebi lari mi

Niriba pam bɛ tumdila galamsee ka ninvuɣ' yino zaya zuɣusaa maa n-lihiri ba ka pilasitiki chaya be di ni. Saŋkinima ka bɛ yuuri n-tumdi tuma maa ka shɛba gba ʒiri taŋkpaɣu ka tahalahi be di ni. Shɛba pilila zipiliti. Bɛ zaa daɣidaɣimi. Shɛba gba gbirila taŋkpaɣu maa.

Niriba pam chaŋ nti puhi jiŋli ka kana n-zaya. Shɛba zala zuɣusaa ka shɛba gba be tiŋa bɛ yɛla liiga piɛla ninvuɣ' yini niŋdila kooli ka zaɣ' yini wuɣi o nubila ŋ-ŋɔ. Bɛ larimi ka shɛba piri silipɛsi shɛba gba pirila shuu.

Niriba m-be palli zuɣu m-maandi palli. Bɛ nyaaŋga maa paɣa n-ʒi tahalaa ka mɔri gba bembe bɛ nyaaŋga maa. Shɛba miɣisirila kɔŋkireeti maa. shɛba zala zuɣusaa ka shɛba gba toori kɔŋkireeti maa.

Niriba pam be daa ni bɛ tamla bindirigu be daa maa puuni. Niriba anahi zala zuɣusaa zaɣ' yino maa barila cheche zaɣ' yino maa pirila shuu ka kɔhiri ɛɛh nesikɔfinima be bɛ nyaaŋga maa.

duu n ʒɛya duu maa puuni di ŋmanila teebuli nim n bɛ duu maa puuni ka kuɣusi gba bɛ dinni ka gilaas kaap gba tam teebuli maa zuɣu fulaawa nim gba biɛla duu maa puuni

Ofiisi puuni ka doo bɛ dinni doo maa pilila zipiligu ka piri "watch" ka dihiri "laptop" ka fone doya o tooni earpinsnima gba bɛla dinni o gbubi la "pen".

Paɣa n ʒaya ɔ ficsibu maa puu ni fulawese nim bela dini, kadama glaasi nim be dini, ka sabi n niŋ glaasi maa tiŋ maa, paɣa maa gba ɔ larimi.

niriba anu n ŋmeri valibolli ka poli ka bɛ ŋmeri n nindi dipuuni yini maa yen yiɣi zuɣsaa silimiinsi n nyɛba bɛ pirila suunima paɣa gba bela bɛ puuni paɣa maa o liiga maa nuhi maa nujihi ka o ye ka tihi gba zanza ya di nyaaŋa

Duu n zaya di niŋla taayisi teebuli zala dini tirii ni waani be dini fulaawa gba zala duu maa puuni ka picha nim yila zuɣu saa maa beni mali namda nim niŋdi luɣishɛli polo gba zala duu maa puuni

Dabba anu n ʒi kom ni ŋmɛri kɔdu maa bɛni ʒiya maa saa mirimi niriba ayi za bɛ nyaaŋa ka ninvuɣ'yino maa ye liiga piɛlli ka bɛ gbubi ambirila n za niriba ayi maa zaŋla chinchini piɛlla zaŋ volli o zuɣu.

Loorinima pam n-zaya loorinima maa nyaaŋa tihi ben bela dinni loorinima maa shɛŋa nyɛla "white" ka loorinima anu nyɛ retinima ka pin gba gabi loori yino nyɛla loori sabinli.

Niriba pam n-wari waa paɣaba gabi la be ni paɣaba maa yela liiga sabila ka be piri namdanima paɣa yino maa o pirila nintua be o nuu maa ni.

Niriba pam pam n zaya bi piɛla foolii ka shɛba piri noosi maks nima ka shɛba gba yɛ liiga piɛla shɛba gba yɛla liiga sabila.

Duu puuni nirba pam bela din ni ka mashini sheli zaya sokam zaŋ la o nuu shihi mashini maa mashini maa nyaaga teebuli gba zala dini duu maa puuni bɛ tabilila waal pepa be dini

Soojanima pam n-zan zaya bɛ nyaaŋa maa pilain gba bɛla bɛ nyaaŋa maa niŋvuhi yino pirila zipiliga niŋvuhi yino maa gba chɛla o zuɣu bɛ malila "camera man" bɛ puuni ka o ŋmaari ba "camera".

Duu puuni ka niriba ʒin ʒi dini niriba maa dirila bindirigu ninvuɣu yino ye la o liiga ka ninvuɣu yino gba ye liiga ʒee

Moto n-zaya ka ka moto maa ŋun ba moto maa piri la zipiligu ka "bluetooth" zaya be tooni be niriba ata n-nyɛba niriba ayi zala zuɣusaa ka ninvuhi yino gba ʒiya.

Niriba pam bela mɔɣuni. Mɔɣu maa puuni maa tihi bembeni. Niriba maa puuni shɛba pilila zipiliti ka shɛba gba ye liiga piɛla shɛba gba yɛla liiga sabila.

Doo n zaya n liɣiri sinii sinii maa puuni bɛ niriba n zi zi dinni ka sheb' za zuɣu saa wun zaya zuɣu saa ŋɔ ya la liiga piɛlli ka so jinjam sabinli on pirila sɔks wun zaya liɣiri viidio maa yala liiga sabinli ka teebuli nim zuɣu ka bɛ zaŋ ya tam tam

niriba pam n-ʒiya shɛba pirila namda ka shɛba bɛ piri namda ninvuɣ' yino maa yee la o liiga ka fulaawaasi za n-za bɛ nyaaŋa ninvuɣ' yino ʒi la pilaasi chana zuɣu ka pili zupiligu

Niribi Pam n ʒaya ka cheche be niribi maa ni ʒaya maani ka lɔɔri n be dini. salɔ gba be la dini bi niŋdila bee electoin.

ofisi ofisi maa puuni gilasi be m be la dini ka kuɣisi zan zaya matires nima gba be la dini teebuli zala duu maa puuni ka bɛ niŋ taails duu maa nyɛla wuhait ka zuɣu saa bɛ niŋ laait nim be dini

suwimini puul ka so ʒila dini di lana maa bɛ ye liiga o pirila silipesi kube tihi gba zala dini ka tihi zan zaya suwimin puul maa polo

Niribi pam bɛ niŋdi la miitin bɛ shɛbi pirila noosi maksinima ka ninvuɣu yino wuhi o nuu ka bi sabi joyi niiwus n n niŋ bini maa ni ka fonim benbe teebuli maa zuɣu shɛbi yela binŋmaasi ka zaŋ bɛ nuhi shihi teebuli niŋ maa.

So yiŋa ka niriba pam be dinni ka bi'bila gba be ban zaya maa puuni talahi gba ben bɛla dinni chinchinanima puuni ka be doya di nyaaŋa maa du'shɛli ka dinni tihi gba ben bɛla di nyaaŋa maa ha.

Niriba pam n zaya bɛ shɛba yala liiga sab'laka nin'vuɣu yino maa teekiri kamara shɛb'pilila "spectacles" ka gbubi roba bɛ nuuni ka niŋ "nose mask" ka lan pili zipiliti

Yili n zaya yili maa bɛ bi peetili ka niriba ata bɛ dini zaɣ'yino zala zuɣusaa ka niriba ayi ʒiya yili maa nyaaŋa laati Mihi bɛla bɛni maa zuɣu ka takɔronima ka bi zaŋ lɔba kavulli setilati gba bɛla yili maani ka ninvuɣ'yino ye liiga ʒee.

paɣa n ʒia daa ni paɣa maa kɔhirila baajinima ka piri noosi masiki sabinlli o nyaanga maa niriba za n zaya dinni ka bi' so gba be dinni ka niŋ noosi masiki ka ninvuɣ' yino pili zipiligu

paɣa n kuli laɣim bihi ʒili kaa niŋ bibdira ŋɔ n yɛm luɣili kam bipuɣinsi mini bi dibi bihi nvkuli be dini ka bɛ kuli nyɛla bɛ bela dibu ni ka kuli be lari puuni bindirigu maa nyɛla shinkaafa din nyɛ zaɣi piɛli

Duu n-zaya be niŋla "tiles" niŋ duu maa puuni fulaawasnima gba bela duu maa ni ka "bulb"nima ata be dinni duu maa puuni nyɛla"white" ka "matress" gba be duu maa ni ka laati karili gba yili nyaaŋa maa.

Niriba pam bɛ bela ofisi bɛ zabiri mi ka Ninvuɣu yino kpuɣi teebuli maa ni o zaŋ fiebi o kpee ka Ninvuɣu yino sitopuri o bɛ bi pili zi piliti shɛbi ye liiga piɛla mini kooti nima

Hospiti puuni ka niriba pam biɛni sheba domi m gbihira ka sheba gba yiɣisi n ʒia ka zaŋ noosi maaki n niŋ ba bɛ nyɛhini duu maa puuni bɛ kpehirila sheba kom.

Niriba pam chana ka yiya zanza bɛ nyaaŋga. Bɛ zaa pirila shuunima ka ninvuɣ' yino maa liiga maa tooni bɛ duraunyila nira n-niŋ di ni ka sabisabi m-pa di nyaaŋga maa.

mɔɣuni ka wabiri n zan zaya wabiri anahi n nyɛba niriba mi nyɛla niriba ayɔpoin ka zaɣi yino ŋmaari kamara bɛ ʒila loori maa puuni tihi gba zan zala bɛ nyaaga

Niribi pam n chana bɛ chanila kom zuɣu ka niribaata n ʒi robanima ka ninvuɣu yino maa gbubi kaaroti bɛ nyaaŋa maa tihi zanza la ni maani.

Niriba pam bɛ Ʒila duuni laptorpinima m-be bɛ tooni ka bɛ tehari a fonima gba be bɛ tooni maa ka "AC" gba be bɛ nyaaŋa maa duu maa puuni nyɛla "white" ti mii ni Ʒiya maa niŋvuhi yini yɛla liiga piɛlli.

paɣ'ba anu n zaya ka bɛ niriba ata pili zupiliti niriba ata lari mi ka zaɣ'yino ʒi shinkaafa o zuɣu ni ka ninvuɣ'yino maa ye liiga piɛlli paɣa gba paɣ'so za bɛ nyaaŋa o gba yihila o nini ka di ŋmani o zaɣi leei ka bɛ niŋ kanopi bɛ maani bɛ nyaaŋa.

Niriba ayi n ziya ofiis bɛ nyɛla repellar nim n-nyɛ ba ninvuɣ'yino maa yela liiga "yellow" bɛ niriba ayi maa zaa pirila "specktacles" nima ka be zaŋ laati yili bɛ zuɣu maa ni n ŋmɛri n liɣiri ka mali reperliri fon nim maa

Duu puuni niriba pam m-be bɛ zaa ni ʒiya maa ka ninvuɣ’yino be sunsuuni o yɛla leega piɛlli ka koot-ɛnam gba tabi o zuɣusaa bolifu gba be duu maa zuɣusaa

Niribi anahi n chana bɛ piila shi nima, flawanim bela bɛ tooni maa , ka yiya nim gba ben be dini bɛ ninvuɣi yinɔ wuɣila ɔnuu zuɣu saa ka pili chinchina nima flawa nim gba bela dini

Duu n-zaya. Bɛ niŋla talisi niŋ bini maa puuni ka teebuli za sunsuuni ka tiree in wan maa gba be dinni. Fulaawaasi gba be duu maa ni. Zuɣusaa maa gba bolifu bela ni ka fulaati sikirin gba be di ni. Duu maa nyaaŋga maa dundoli bela dinni n-yira.

Niriba pam kɔntiraatanima n-nyɛ ba. Niriba ata zala zuɣusaa ka zaɣ' yino maa ʒi tiŋa. Bɛ niriba ayi gbibila wulibaaronima bɛ pilila zipiliti.

Paɣa o mini o yidana n chana ka gbubi bɛ bihi b'bil'maa o wuɣ o la zuɣusaa bɛ nyaaŋa maa kom dola dini wuntaŋ ŋmɛra ka paɣa maa zaŋ o nuu n tabi o nini ni

Paɣa n-ʒia n-lara ka kopunima za o tooni mini bindirigu. Suwiimin puuli bela dinni. Pilanima gba bela o nyaaŋga maa tihi gba bela dinni. O nuu maa o pirila nintua.

Niriba pam bi suri la kom ni nyaanga maa libigi tihi maa zan zaya di puuni ka mori gba be n be di puuni yiya nim gba bela bin' be luɣ' shɛli polo maa ninvuɣ'yino yela liiga bɛ bi baayigba bela bi puuni

Niriba ayi n-zaya zaɣ'yino maa gbubi la "rubber" ka bɛ kohiri nyɛma n be bɛ nyaaŋa maa zaɣ'yino maa yɛla liiga Ʒee bɛ zuɣusaa maa bɛ yilla bolpunima m-be dinni duu maa puuni nyɛla "white" bɛ pirila namda zaɣ'yino maa liiga maa bɛ waɣa liiga jii ka o yɛ

Niriba pam pam bɛ chɛnila daa puuni daa maa tooni maa ya nima n be n be di ni Ka bibihi gba naan yigabi bɛ puuni ka bɛ niŋ umbraalanim n ziya di puuni